Nakan yi amfani da waɗannan hanyoyi wurin samun hutu, a yayin da nake dogon aiki, ko in ce aikin awowi a cikin gona na. Na farko, na kanyi yawan ɗaukan hutu ko wani awa ɗaya ko biyu, don miƙewa da yawo, don samun hutu ko yin bacci, na kaman minti goma sha biyar zuwa ashirin, da yawan yin motsa jiki. Nakan yi haka ne dan ya rage mun gajiya, kuma kada ya haifar mun da wata cuta. Hanya ta biyu, nakan yi hutun ƙwaƙwalwa ko in ce tunani, nakan tsaya daga lokaci zuwa lokaci na kan tsaya na rufe ido na, na shaƙa numfashi na na ɗan lokaci sannan na fitar, dan samun natsuwa da rage gajiya. Kuma nakan jiɓinci yanayi, wato nakan yi tafiya ƴar ƙarama zuwa waje, inda nake lura da wurare da yanayi, kuma ina yawan sauraron karatun alƙur'ani, wanda yin hakan yake rage mun yanayin gajiya sosai, a yayin da nake yin wannan aiki. Hanya ta gaba da nake bi wurin rage wannan gajiya, rawar ɗaukan hutu yayin aiki dogo shine: na kan samu lokaci dan cin abinci tare da iyali na ko ƙawaye na, da kuma zuwa amfani da fasaha, wurin koyan sababin hanyoyi na samun lokacin hutu a ko wani yanayin aiki, da na ke ciki a cikin gona na. hanya ta gaba shine, na kan fifita hutu. Abun nufi a nan shine, nakan sa dai-dai iya aikin da zan iya gamawa a rana, watakon bana cika aiki a lokaci ɗaya, don in saurin gamawa, a'a nakan sa iya dai-dai aikin da zan iya yi, ba tare da ya cutad da lafiyar jikina ba. Sannan nakan raba ma ƴan uwa na, da ma'aikata, da mataimaka, da irin aikin da zasu yi mun, don ya rage mun cikar aikin da yawan aiki, da samun sauƙi da hutu, yayin da nike aikin. Wato nakan rarraba ma ma'aikata, da mataimaka, da ƴan uwa wa'inda suke da niyyan taimakawa, nakan basu iya aiki, ko wanne ga irin aikin da zai taimaka mun dashi, wanda hakan zai sa in cimma babba, inyi saurin gamawa, sannan kuma inyi aiki na cikin natsuwa ba tare da an samu matsala ba. Nakan samu hutun kamar kwana ɗaya haka, kafun na cigaba kuma da yin wannan aiki, saboda in samu in dawo da ƙwarin jiki na da lafiyar jiki na, kada wani abu ya samu lafiya ta. Wa'innan su ne hanyoyi da nake bi, kaɗan daga cikin hanyoyin hutu, yayin da nake yin hutu, da nake aiki a dogon awowi a cikin gona na.

Labarin da zan iya badawa game da wannan ƙara ma ƙasa sinadarai ta hanyar ƙirƙirarren taki, da manomi zai amfani da shi yayin noma shine, yana ƙara ma noma me ɗorewa yina sa a samu noma me ɗorewa. Misali, na taɓa ganin manomin da yay shuk ya bi wa'innan matakan, kuma yay nasara. Mataki na farko da ya fara bi shine, ya daidaita noma wanda ya haɗa da sa taki da-dai ba tare da ya cika ba, da amfani da lokaci don samar da dai-dai ga sinadaran da shukan take buƙata. Wannan hanya da wannan manomi yay amfani dashi, ya ƙara ma ƙasar ƙarfi da sinadarai, da rage ɓarna, da ɓata mahalli. Hanya ta biyu da wannan manomi ya ƙara bi shine, hanyan amfani da koran taki, ta hanyan binne ragowar sauran amfanin gona, ko in ce ganyayyakin wancan noma da yayi, da suka faɗi a cikin gonan be kwashe su ba, ya bassu, inda suka kasance kaman matsayin taki ga shukan shi, ko su kai amfani da shi a cikin ƙasa, dan ƙara ma ƙasa sinadarai da lafiya. Wannan hanya, ana binta ne kuma ana ganin nasara, wurin ƙara ma ƙasa sinadarai da rage zaizayar ƙasa, da samar da cigaban bambancin halittu, wato halittu masu taimaka ma ƙasa da shuka. Sannan, hanya na gaba da yabi shine, ta hanyan jujjuya amfanin gona, wato idan yayi wannan shekaran ya noma dawa, wata shekaran sai ya canza ya noma masara. In kuma beyi haka ba, in ya noma dawa ne, idan wata shekaran ta zo sai ya ƙara noma dawa, amma ba dawa kaɗai ba, se ya ratsa da wake a tsakkiya, ko wani kuma shuka a tsakkiyan wannan dawan, ba dai ze bar dawan ita kaɗai ba. Inda yace mun yin hakan ya sa ya sama ragowan ƙalubale ga shukan shi, cututtuka da ƙwari, da sauran su, masu cutar mai da shuka kamar yanda suka saba cutar mai daː

Labarin da yake zuwa mun ko in ce tunanin da yake zuwa mun a cikin ƙwaƙwalwa ta, lokacin game da lokacin ina yariya, game da cin kayan lambu shine: bana mantawa ina yarinya, lokacin mahaifun mu na raye, ya shuka mana kayan lambu kala-kala, wanda ya haɗa da su: zogala, tumatir, alaiyyaho, kuɓewa, da sauran su. Ba ma kayan lambu kaɗai ba, had da kayan marmari, kaman su ayaba, gwanda da sauran su, duka an shuka mana. Yayin da wannan zogala da aka shuka, ya ke girma, yana fitad da ganye masu kyau, had da furanni, nake matuƙar son cin zogalan nan. Wato dur ranar da mahaifiyar mu tace zata dafa mana wannan zogala, ayi kwaɗon sa da tumatir da ƙuli, ranan muna matuƙar farin ciki, saboda ina bala'in son wannan kayan lambu, wato zogale. Ina son kwaɗo, ba ma ni kaɗai nake son kwaɗon sa ba, ƴan gidan mu gaba ɗaya suna son kwaɗon zogala. Inda mu ke farin ciki sosai ni da ƴan uwa na, idan har aka ce za ayi wannan kwaɗon zogalan. Muna cewa da a bamu zogala, da a bamu nama, gwanda a bamu zogala, dan mun fi son zogala a kan ma kayan maƙwalashe. Saboda yana cikin kayan lambun da muke so matuƙa sosai, ba kaɗan ba. Yayin da muke cikin yayin da muke cin wannan zogala bayan an kwaɗan ta da iyalin mu, ba mu kaɗai zamu ci shi ba, mu kan gayyato maƙwabta da masoya, a zauna a tare cikin nishaɗi, ana cin wannan kwaɗon zogala. Inda hakan yake sa mu sama ƙarin zumunci, tsakanin mu da wa'innan maƙwafta da masoya, zumunci mai ƙarfi ya kan daɗa kulluwa a wannan zaman da muke yi, yayin da muka gayyato su, don cin wannan kayan lambu na zogale, wanda a kai kwaɗon sa. Sannan yana sa mu kada mu manta da wannan lokaci, wato irin lokacin da aka kira wannan taro a kai wannan zogala, a ka ci, a kai nishaɗi, duw wani abu da zai faru na alkhairi a cikin wannan yanayin nishaɗi da muke ciki, ba ma taɓa mantawa dashi. Yana kuma matuƙar bamu farin ciki da nishaɗi.

Tabbas na kan iya tina lokacin da ake yin girbin kayan lambu a cikin lambun gida, wanda hakan yake sa iyalai na haɗuwa guri guda. Bayan an gyara lambun nan za ai shuka, mukan haɗu da ni da iyalai na, wurin yin wannan shuka. Mu kan yi shukan kayan lambu, sannan mu kula da wannan shuka har lokacin da zata girma, amma kowa yana kula da nashi ne a lokacin da yake da damar yin haka. Ba wai ana haɗuwa a lokaci ɗaya, dole a ce sai an gyara a lokaci ɗaya ba, kowa da lokacin da yake zama yana gyara nashi iya aikin, wurin lam bun da aka bashi. Yanda muke yi muna haɗuwa a yayin girbin wannan kayan lambu da mukayi shine, mu kan tsaida wata rana ƙwara ɗaya, wanda ake ce mata mu ke kiranta da rana ranan lambun iyali, inda muke haɗuwa da a rana ɗaya, dan yin aiki tare a cikin wannan lambu na gidan mu, kamar lokacinda aka zo yin girbi kenan. Mu kan yi amfani da wannan rana, dan yin girbin wa'innan kayan lambu da muka shuka a cikin wannan gona na gidan mu, wanda hakan na sa a samu aikin haɗaka, da ƙarin zuminci kan magana, da kasancewa tare da juna a lokaci. Lokacin da muke sannan kuma, akwai lokacin da muke raba ma maƙota da abokai, wanda hakan ke ƙara ƙarfun zumunci ga al'umma, tsakanin al'umma da ni da iyalai na.

Ɗaya daga cikin kayan lambun da yake na ke shukawa, wanda yake sa ni kimar jin daɗi, kuma nake tunawa da ƴan uwa na da masoya na, shine kokumba. Kokumba na ɗaya daga cikin kayan lambun da nake shukawa, wanda yake riƙe da kimar jin daɗi na, ko yake tuna mun da masoya na. Kokumba yana tuna mun da mamana, wanda take shuka wa'innan kokumba a cikin lambu, a ko wani sanyi a shekara. Tana kula dasu sosai, inda take tabbatar mana da inda take tabbatar mun da sun sami adadin hasken rana, tana da kula da ruwa da suke buƙata. Yayin da kokumba ta nuna, ta kan yayyanka su ta sa mana a cikin abinci, ko ta haɗa mana lemu na kokumba, da sauran su. Waɗan nan su suke sa nake son zuwa gidan ta ziyara da sanyi. Abunda ya sa kayan lambun mahaifiya na su ke zama na daban, saboda kula da ƙauna da take ɗaurawa, a kan girman waɗan nan kokumba. Tana bani labarai a kan yadda mamanta take shuka kokumba, a cikin lambun gidan su, lokacin tana yarinya. Bayan na girma, sai na fara godiya ga Allah, wanda ya samar mun da wannan al'ada, da gado na noma, musamman na wannan kokumba da ya samar mun. Sun wuce mun abin ƙwalama, sun kasance haɗaka ga abinda ya wuce, ko in ce tarihin dangina, yana tuna mun da tarihin dangina, kuma yake tuna mun da masoya na. da kula da kakata take sawa a kan komai da tayi, ina matuƙar jin daɗin shuka wannan kokum ba. Kullum in na katse kokumba sai na tuna da wannan al'amari, game da zuwa hutu lokacin sanyi wurin kakata, da cin wannan kokumba nata mai daːɗin gaske. Wannan shine ɗaya daga cikin kayan lambun da nake so sosai, wanda yake sa idan naci shi nake tunawa da ƴan uwa na, da dangi na.

Yanda na fara koyon yanda zanyi amfani da bayan gidan dabbobi a matsayin taki, da abunda ya jawo hankali na wurin samun kwaɗayi da amfani da wannan takin shine: Na farko, shi dai takin gargajiyan nan yana da matuƙar amfani ga shuka, a lokacin da nayi la'akari da cewa yana taimakawa shuka matuƙa, wurin bata kariya da kuma samun girma da yalwa yayin da take girma, wato yana da matuƙan amfani ga shuka, sai sa na sama wannan dama, nace idan ba irin takin nayi amfani dashi ba, bana jin daɗi, wato a cikin gona na. Waɗannan hanyoyi da na bi shine, na samu ilimin gargajiya a kan noma, wanda tun iyaye da kakanni sike amfani da wannan ilimin. Na koyi wannan ilimin ne ta hanyan iyaye na da kakanni na, da kuma sauran manoma da suke da ƙwarewa a kan harkan amfani da wannan takin bayan gidan dabbobi, kuma suke da ilimin gargajiya, da yawan amfani da wannan ilimin, wato basu yada ilimin iyaye da kakanni ba. Hanya ta biyu da ya sanya ni nake son amfani da wannan taki a cikin gona na shine, ta hanyar yaɗawa al'umma, ma'ana manoma suna yawan yaɗa ilimi, da yawan gwaji me kyau, tare da maƙotan gona, wanda ya haɗa da hanyoyin amfani da bayan gidan dabbobi a matsayin taki. Bana manta akwai wani maƙocin gona na, wanda shi yana da ilimi a kan wannan amfani da takin gargajiyan, hadda shi, shima ya daɗa sa ni a kan hanyan yanda zanyi amfani da wannan taki.

Amfani da kashin dabbobi zai iya haɗuwa da daraja ta, a matsayi na na manomiya da kuma ma'aikaciyar mahalli, wanda zai bada fifiko da ɗorewa, da kiyayewa da ka re mahalli. Ga wasu dalilai da yasa hakan: Na farko shine, shi wannan kashin dabbobi ko in ce bayan gidan dabbobi, yana ƙarawa ƙasa lafiya. Ita takin dabbobin nan, yana ƙarawa ƙasa sinadarai da ƙwayoyin halittu, wanda hakan zai sa ƙasar ta samu lafiya, da ƙarin sinadarai masu yawa gareta. Inda idan aka samu sinadarai masu inganci, ze sa idan a kai shuka a samu yabanya mai kyau. Na biyu shine, rage datti. Shi wannan amfani da bayan gidan dabbobi a matsayin taki, ga manomi, yana sa a rage datti a mahalli. Amfani da kashin dabbobin nan, yana rage ɓata shara da muhalli, yana rage tasirin mahalli da kiyaye albarkatun ƙasa. Sannan, yana kiyaye mutanen ko in ce al'umman wannan wuri, daga kamuwa da wata cuta, ta hanyar tara wannan datti. Idan aka ɗauki wannan datti aka maida ita taki, an gyara mahallin nan ne, ta yanda ƙwayoyin cuta ba zasu yaɗu, har su ma al'umman da ke zaune a wurin illa ba, ta hanyar lafiyar su. Sannan, hanya ta uku shine, shi wannan bayan gidan dabbobi, albarkar tu masu sabuntawa ne, tunda ko da yaushe ana daɗa haifo wasu dabbobun. So, saboda haka shi yasa muka kira shi albarkatu masu sabuntawa. Ana kiwon dabbobin nan ko da yaushe, ana haifo su suna yin wannan bayan gida, kuma idan sukai wannan bayan gida, dole datti ze taru a wurin, wanda kuma ba za a so a bar datti a mahallin da al'umma ke rayuwa ba, saboda lafiyar su. Idan aka idan aka kwashe wannan datti aka maida shi taki na amfanin gona, aka sa ma shuka, kun ga ze zama an samu me an samu shuka da kyau, da yabanya me kyau, inda kuma ko da yaushe kiwon dabbobi, suna daɗa haihuwa, ana daɗa samun takin su ken

takin dabbobi yana taka mahimmiyar rawa a matsayinsa na taki wanda yake amfana shuka a cikin gona ta hanyar karawa wannan kasar shuka lafiya wato kwayoyin halittu da suke rayuwa a cikin wannan kasan suma lafiya da inganci takin dabbobi na taka rawa wajan cigaban lafiyan kasar shuka da babancin halutu da suke rayuwa a cikin wannan kasa ta hanyoyi kamar haka hanya ta farko ita ce shi takin dabbobin nan yana kara lafiya ga wannan kasar shukan takin dabbobi yana sa a sami sinadare masu yawa da inganci wadan da suke da amfani da shuka da za ayi acikin wannan kasa. ko kuma za su zama masu amfani ga wannan shuka ya yin da aka yii ta a cikin wannan kasa misali ta hanyar kara shukar daga samu manyar cututtuka da kuma sa shukan ya yi saurin girma duk wannan yana karkashin lafiyar kasa na biyu hanya ta biyu shi ne yana kara karfin kasa shi takin dabbobin nan yana kara karfin kasa yana karawa kasar shuka karfi wato yayin da kai amfani da takin dabbobi yana sa idan har aka samu ruwa danshin ruwannan ya kasance ya jima a jikin wannan kasar shuka da aka samata takin dabbobinnan ya tsaya a cikinta ma na wasu lokuta mai tsayi inda hakan ya ke bawa wannan kasan karin karfi da lafiya domin a samu shuka tai kyau da yabanya mai kyau sannan hanya ta uku itace shi wannan takin dabbobi yana samar da hanyar abinci da kwayoyin halittu masu amfani a kasa akwai kayoyin haluttu da suke rayuwa a cikin kasa wanda suke da amfanu suke da amfani ga shuka da aka yi a cikin wannan gona za su tallafawa shukannan wajan ka reta daga kwayoyin cuta da sauran su dan a sami yabanya mai kyau da shuka mai inganci wa'yannan kwayoyin halitta su kan samu abincin da za su rayu ta hanyar amfani da takin wannan dabbobi da akayi

Shawaran da zan iya ba manoma a kan yanda za suyi amfani da takin dabbobi, a matsayin takin ko in ce takin dabbobi a matsayin taki, shine: manomi kafin yai amfani da wannan bayan dabbobi a matsayin taki, ya kamata yai la'akari da amfani da takin dabbobin nan, musali: ya kamat a ce da farko ya fara yin gwajin ƙasan shuka, wato shi ƙasan da zaiyi shuka a kai, se ya gwada ta ya san yawan sinadarai, da yawan riƙe ruwanta, da dukkanin wasu sinadari da take da shi wannan ƙasan a cikin ta, ya san yawan su da adadin su. Sannan kuma ya auna shima na takin dabbobin nan ya gani, saboda kada ya sa kashin dabbobin nan yazo yai ma ƙasan yawa, yanda ze ma shukan illa, ya kamata a ce ya fara yin wannan gwajin ƙasan shukan. Sannan kuma mataki na biyu da ya kamata ya ɗauka shine: kula da shi takin gargajiyan nan. Shi wannan takin gargajiya, wato takin bayan gidan dabbobi. Ya kamata a ce manomi ya kula dashi sosai, kafin ya ɗauka ya kai cikin gonan shi. Musali: idan da kan shi zai tara wannan taki ya kamata ya tattara shi, wurin tattarawa da wurin ijiya, da yanayin yanda zai amfani dashi, du sai ya san wa'innan ƙa'idoji kafin yayi. Saboda gudun samun matsala a cikin wannan amfani da taki a cikin gona. Sannan shawara na uku da zan ba manoma a kan amfani da bayan gidan dabbobi, a matsayin taki shine: yanda ze ɗauki matakan ka re ko in ce rage yaɗuwan cuta. A takin dabbobun nan, za a iya samun ƙwayoyin cuta da zasu iya yi ma wannan shuka illa, kamar ta wurin ijiye ta na wasu shekaru, ko shekara, kafin yay amfani da su. Idan har taki ya daɗe a ijiye, kamar yay shejara ko fiye da shekara, du wasu ƙwayoyin cuta marasa kyau da ke cikin wa'innan taki, wanda zasu kawo matsala ga shuka, za a iya rage su, ko in ce ma su tafi gaba ɗaya daga cikin wannan abun daga cikin wannan taki, domin manomi ya amfana dashi ta hanyan dai-dai. Sannan hanya na gaba shine, ya daidaita sinadarai, dole ya kasance manomi ya daidaita sinadaran da ke cikin wannan taki na dabbobi, da kuma wanda ya ke cikin ƙasan nan, gudun kada samu ɗaya yay ma ɗaya lahani, wato kada ya zo yawan ya haura ƙarfin yadda ake so, wurin samun aiki me inganci gareshi ga wannan shuka, wato kada yay ma wannan shuka lahani, a samu mafi kyawun aiki. Ajiye takin dabbobi na tsawon lokaci kafin amfani dashi, hakan na rage ƙarfin sinadarai, da ƙwayoyin cutan da ke cikin wannan taki, kafun a sa a cikin gona. Sannan, kwatanta taki dai-dai da dai-dai, wato kar yayi yawa yanda zai ma shuka illa, da kuma mahalli. Dan ya kan gurɓata mahhali shi wannan takin dabbobi. Abu na gaba shine lura da ajiye bayanai, ya kamata a ce manomi yana lura da abunda yake faruwa yayin da yike amfani da wannan taki, da kuma ajiye bayanan abun ke faruwa yayin da yay amfani da wannan taki, saboda kay ya ƙara kwatanta abunda be dace ba a gaba. Wasu shawarwarin sun haɗa da, farawa da wuri kaɗan. Ya kamata a ce idan manomi zai fara yin amfani da takin dabbobi a matsayin takin da zai sa a gonan shi, kar yasa a duka gonan, ya fara ɗiban kaɗan daga cikin wani wuri inda yay shuka, sai ya sa. Yayin da yaga yayi, sai ya iya sa ma duka gonan. Neman ingantattutn shawarwari daga masana, ya kamata a ce manomi kafin yay amfani da wannan taki, ya nemi shawarar ingantattun manoma, wa'inda suka san kan shi wannan takin dabbobi a matsayin taki, da illolin da suke kawowa, ya nemi shawaran su ta yanda zai yi amfani dashi.

Wa'inda suka koya mun sanin mahimmancin dagewa wurin samun girbi mai kyau shine, su ne: Na farko, iyali na da kuma gadon gidan mu. Na koyi amfani da jajircewa a kan aiki, da samun girbi me yawa daga ƴan uwa na, wanda suka koya mun gadon noma, a kan hanyoyin noma, su ka ɗora ni a kan hanyoyin noma daga wannan ƙarni, zuwa wannan ƙarni. Wato abun nufi a nan, tin zamanin iyaye da kakanni, wannan gado namu na noma bai bar mu ba, inda yake tafiya daga wannan ƙarni zuwa wannan ƙarni, har ya iso kan ƙarnin mu, inda nai amfani da wannan gado namu ta hanya iyalai na, ko in ce ta iyaye da kakanni da suka sanad dani a kan wa'innan harkoki na noma na gado namu. Hanya ta biyu shine, na koya ta hanyan jagora na kuma abun koyi, wa'inda suke bani haske a kan ilimi da sani, a kan hanya noma. Na samu wannan ƙwarewa ne ta hanyan wa'innan jagorori nawa, inda Allah ya taimake ni na ƙaru da irin tasu ilimin, wanda na haɗa da na gadon mu, wanda ya amfanad dani sosai. Sannan hanya ta ƙarshe kuma ita ce hanya ta uku, wato ƙwarewa ta. Na kasance na samu wannan ne ta hanyar jajircewa ta, da gwagwarmaya, da shawo kan matsaloli game da harkan noma. Kamar su ƙwari, da cututtuka, da dai sauran makamantan abubuwa da ka iya faɗowa gama da wannan noma da nakeyi. Na kan jajirce na nemo mafita, a kan dukkan wani ƙalubale da ya tinkaro ni a kan wannan harkan gona na.

Ilimin da na samu game da noma, wanda manya na suka koya mun, wato manyan manoma suka koya mun, wanda ba zan taɓa mantawa da wannan ilimi ba, wanda yake da tasiri da mahimmanci matuƙa game da rayuwa na a kan noma shine: na samu ilimi a kan sanin darajan ƙasa, da ba ƙasa mahimmanci, da kuma darajan yanayi yanayin mahimmanci. Babban manomi, ya taɓa faɗa mun amfani da sanin darajan ƙasa, da kuma amfanin sanin darajan yanayi ko in ce lokaci, wato lokacin yin wannan noma, da girbi da sauran su. um Zan fara dai da wannan: na farko shine, ya faɗa mun cewa ba zaka iya gaggauta yanayi ba, ba kuma zaka iya tirsasa ƙasa ta fito maka da girbin da yafi ƙarfin ta ba, dole ka saurara wa ƙasa, ka duba yanayi da amfani, da aiki da yanayi, banda akasin haka. Abunda nake nufi a nan shine, ya faɗa mun cewa yayin da zanyi shuka, dole in ba ma wannan ƙasan darajar ta, wato kar na shuka abunda yafi ƙarfin ta na maganan yawa. Sannan kuma, yawan abunda zan shuka kenan, sannan kuma ya kasance na ba ma wannan shuka daraja na yanayi, wato na shuka wannan abunda na shuka, a yayin lokacin da ya kamata a shuka ta, ba lokacin da ya kamata a ce ba lokacin shuka ta ba inje in shuka ta. Dole na ba ma ko wanne haƙƙin sa, cikin darajan ƙasa da kuma darajan yanayi kenan da nake magana a kai. Na biyu, ya koya mun yanda zan maida hanakali na a dabarance ga yanayi, kaman lokacin tafiye-tafiyen tsuntsaye, canjin yanayi na zafi, da hazo. Misali: akwai lokacin da za kaga tsuntsaye suna yawan tafiye-tafiye, inda idan kayi shuka za su iya sauka a kan wannan gona naka, su tsatstsake maka wannan shuka. Ya bani dabaru kala-kala, ga samun maslaha ga wa'innan ƙalubale na tsuntsaye, da canjin yanayi na zafi ko hazo da a kan samu a yayin shuka. Sannan kuma, ya nuna mun yanda zanyi da waɗannan hanyoyi, dan sanin lokacin da ya dace nayi noma, sannan nayi girbi da ba kayan amfanin gonan nan mahimmanci, wato bayan nayi girbi ɗin kenan.

Hanya mafi amfani wanda manya na suka nuna mun, ta hanyar nuna mun cewa aikin gonar da nake yi yana da kyau a gare ni da mahimmanci shine, akwai hanyoyi guda huɗu wanda na samu aka nuna mun, cewa wannan harkan noma da nakeyi, yana da matuƙar alfani da kyau a gare ni, wanda hakan shi ya ƙara mun ƙarfun gwuiwa. Hanya ta farko shine, akwai wani manomi da ya taɓa gani na ina aiki a cikin gona na, inda yazo ya kawo mun taimako a kan wannan aikin, ta hanyar nuna mun yadda zanyi wannan aiki, da ƙara mun ilimi a kan yanayi yanda zan tafiyar da aikin gona na. Sannan kuma, da taya ni wannan aiki a yayin da nake yin shi a lokacin, wato dan in daɗa jin ƙwarin gwuiwa, in jajirce. Sannan akwai hanya ta biyu shima, wanda wani babba ya taɓa nuna mun, ta hanyar bani gudunmmawa, ta hanyar bani kyauta, ta abun amfani da nayi na gona, wato kayan amfanin gona ya ƙara mun, ta hanyan wannan zai ƙara mun ƙarfin gwuiwa, sannan banda kayan amfanin gonan ma, hadda jaːli na wannan gona, ya tattaimaka mun ta fanni dai daban-daban ta kyauta. Sannan akwai wanda ya taɓa akwai wacce ta taɓa ganin ina yin noma ɗin, itama manomiya ne, ta nuna mun godiya, ta hanyan jinjina, ta riƙe hannu na ta jinjina mun. Sannan kuma ta hanya ta huɗu shine, ta nuna mun godiya, da kalmomi na faɗin amfanin aikin manomi, da amfanin su ga al'umma. Ta faɗa mun kalamai wa'inda suka sa naji cewa ina ƙara jin daɗin yin wannan noma da nake yi.